Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu alamayembe alombala olithanga abaseklasini, abame phambi kwebhodi elimnyama ababhalayo. Omunye wabo ubambe iqolo.

Umbalisi ogqoke iyunifomu eluhlaza okwesibhakabhaka, ohlezi labantwana abancane abeECD phezu kwecansi ebabalela inganekwane ebhalwe egwalweni alubambe esandleni ukuze abantwana bafunde.

Umbalisi ogqoke ibhatshi elimhlophe olabantwana abesikolo abancane abe Ecd abagqoke ama yunifomu alithanga laluhlaza okotshani abasegilawundi lapho abafunda khona ukulima.

Abantwana besikolo abancane abe Ecd abangqoke izigqoko ezilombala otshiye tshiyeneyo abame phezu kwecasi elimbala etshiye tshiyeneyo okulombalisi ogqoke skirt esilombala omnyama

Abantwana besikolo abe ECD abahlezi phansi phezu kwamacansi abagqoke ama unifrom alamayembe aluhlaza okwesibhakabhaka, abanye abalezigqoko zabo abadlalisa ama toys, abasekilasini edwetshwe imifanekiso

Abantwana besikolo abe ecd abagqoke ama uniform alombala oluhlaza okwesibhakabhaka, abahlezi eclassini phambi kwamatafula alembala etshiyeneyo. Amanye alithanga , lamanye aluhlaza .

Abantwana besikolo ababonakala bengabe ECD abahlezi phezu kwamacansi abanatha amanamunede ngamankomitsho alembala etshiyeneyo amanye abomvana laluhlaza okotshani okume khona umbalisi wabo obophe iqhiye elithanga

Isambuzi sabantwana besikolo abesigaba sokuqala, esiyakhiwe ngezitina ezibomvu lomzila omhlophe opendiweyo. Esilomnyango oluhlaza okotshani njalo lamafastela amancane.

Ihofisi yombalisi, eletafula elelembu eliluhlaza okwesibhakabhaka, elamaphepha phezulu kanye lembodlela elomuthi wokugeza izandla. Eceleni okule laptop elombala oyi silver.

Ihofisi yaba balisi abesigaba sokuqala elamatafula kanye lama shelufu alezi ngwalo ezitshiyeneyo ezokubala ukuze abafundi bekwazi ukuqeqesha ezifundweni zabo.

Abantwana besikolo abesigaba sokuqala abagqoke ama yunifomi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka ,abase kilasini yokufundela elamatafula lamabhentshi ansundu kanye lebhodi elimnyama elokubhalela.

Abantwana besikolo abagqoke ama uniform alombala onsundu loluhlaza okwesibhaka bhaka abame lombalisi wabo ababambe amabhuku ezandleni awokubala ukuze baqeqetshe ezifundweni.

Abantwana besikolo abagqoke ama yunifomu alombala oluhlaza okwesibhakabhaka abami phambi kwama kilasi ayakhwe ngezitina ezibomvu. Okulezihlahla phambili omunye ubambe inditshi elombala olithanga obonakala ethelela utshani.

Abantwana besikolo abagqkoke amayunifomu alamayembe alombala oluhlaza okwesibhakabhaka abakhanya bephuma ekilasini eyakhowe ngezitina ezibomvu elomzila omhlophe ependiweyo.

Ikilasi yabafundi abezinga lokuqala. Elamatafula ansundu abambane lamabhentshi. Okule bhodi eliluhlaza elidwetshwe imifanekiso etshiyetshiyeneyo enjenge yezigqoko.

Izingwalo zabantwana besikolo abesigaba sokuqala, ezokubala ezifakwe phezu kwetafula elombala onsundu, ukuze bakwanise ukudinga ulwazi phakathi kwezingwalo zakhona bebe ngaba qeqetshi.

Isikolo sabafundi besigaba sakuqala esilamakilasi ayakhiwe ngezitina ezibomvu esileminyango elombala eluhlaza okwesibhakabhaka njalo esifulelwe ngamazenge.

Ikilasi yabantwana abancani abesigaba sokuqala ebonakala ilamatafula alembala etshiyeneyo lezitulo kanye lamabhetshi awokuhlala ukuze abantwana befunde.

Ikilasi yokufundela yabantwana bezinga lokuqala, iyakhiwe yafakwa izimpompi zokukhelela amanzi. Eceleni kwayo kulezihlahla ezinengi ezitshiyeneyo eziluhlaza ezibonakala zingezamabhanana.

Abantwana besikolo abaqgoke ama yunifomu alombala oluhlaza okwesibhakabhaka kanye lonsundu abame eceleni kwetanka elimnyama elamanzi ngemva kwalo okuleclasi eyakhiwe ngamaplanka

Abantwana besikolo abesigaba sakuqala, abagqoke ama yunifomi alamayembe alombala oluhlaza okwesibhakabhaka ,abaphuma emnyango wekilasi eyakhiwe ngezitina ezibomvu elomzila omhlophe opendiweyo.

Abantwana besikolo abagqoke izigqoko ezitshiyeneyo abanye abala ma" uniform", alombala oluhlaza okwesibhakabhaka abadlala lombalisi wabo ogqoke isikipa esilithanga, abayenze isigombolozi, abase "ground" eceleni kwayo okulezihlahla zama banana.

Iclass yabantwana abesikolo abesigaba sokuqala eyakhiwe ngomduli obomvu njalo eleminyango lamafastela alombala oluhlaza okotshani. Ifundela abantwana ukuze baqeqetshe.

Abantwana abancane abesigaba sokuqala abagqoke amayunifomu alamahembe aluhlaza okwesibhakabhaka abagaxe isikhwama. Omunye wabo othwele isikhafuthina esilokudla esilomphako

Abantwana besikolo abagqoke ama uniform alombala oluhlaza okwesibhakabhaka lansundu omunye wabo ubhabhule isikhwama esimnyama phambi kwabo kulebhuku abalibalayo ukuze baqeqetshe ezifundweni.

Izivalo zamambodlela awamanamunede ezisetshenziswa ngabantwana besikolo abesigaba sokuqala. ukulungisa izinto ezitshiyetshineyo ezemidlalo kumbe ezemiculo kanye lokudlalisa.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu alombala oluhlaza, okwesibhakabhaka. Ababonakala besegirawundi, Lapho abadlala khona umdlalo webhola, umakhabelana. Okulotshani kanye lamakilasi.

Isikolo esesigaba lakuqala esilithango oludwetshwe umfanekiso ka -Adamu loEva besengadini yase -Edeni Lapho inyoka enikeza khona u Eva i-aphula.

Abafundi ababili abagqoke amabhatshi amhlophe abayenza ngokwezescience, omunye wabo ohlezi phansi phambi kwakhe okulomtshina wemicroscope osetshenziswa ukuhlola izinto ezincane ezingabonakali ngamehlo.

Abafundi besigaba sesibili abagqoke amawovolosi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka, abafundela ukuba ngabomakanika, ababonakala besekilasini egcwele khona amathuluzi kanye lensimbi.

Abantwana besikolo abagqoke izikipa ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Lamabhulugwe alombala onsundu. Abalungisa izindlu ngamabhokisi. Eceleni kwabo okulombalisi, ogqoke isikipa esimhlophe.

Abafundi abagqoke izikhipha ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Abafundela ukweluka amakhanda ,abase saluni lapho okulabantu ababuye ukuzogezwa kanye lokulukwa amakhanda abo.

Abafundi abafundela okweze science abagqoke amabhatshi amhlophe njalo ababonakala bebambe amambodlela asetshinziswa ezibhedlela ukuthatha igazi lezigulane okumele liyehlolwa ukuze kutholakale imikhuhlane.

Abafundi abagqoke izikipa eziluhlaza okotshani, abafundela ukubaza, abasekilasini lapho ababaza khona amatafula besebenzisa amapulanka, okulemitshina yokuquma.

Abantwana besikolo abagqoke ama yunifomu, alamayembe amhlophe kanye amajesi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka abase kilasini, okulamatafula kanye lamabhentshi lapho ababambe khona amaphepha.

Abafundi abagqoke okuma uniform amhlophe abafundela okwezempilakahle abasekilasini elamatafula ayakhiwe ngama tiles amhlophe okulemitshina eminengi eyokusebenzisa kanye lamambhodlela okufakela igazi lezigulane nxa lisiyahlolwa

Abafundi abagqoke amabhatshi aluhlaza okwesibhakabhaka kanye lalithanga abafendela okwezinsimbi ababambe ibhobhojane abalungisa izinsimbi ekilasini .

Abantwana besikolo abagqoke ama hovorosi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka abafundela ukuba ngomakanika abaseklasin lapha okulemitshina wokuquma insimbi omunye wabo ubambe insimbi esandleni

abafundi abagqoke amawovolosi alombala luhlaza okwesibhakabhaka kanye lengwani zokuvikela ikhanda ezilithanga abalungisa impompi ngensimbi abanye ababambe ibhobhojane

Abantwana besikolo abagqoke amahovorosi alombala olithanga kanye lengwane zokuvikela ikhanda ezilembala etshiyeneyo ezinye ezibomvu, abafundela ukwezamagetsi, lapho abesekilasini abafundela khona ababambe izipanela.

Abafundi besigaba sesibili abagqoke amayunifomu alembala etshiyeneyo amhlophe abahlezi ekilasini abayenze amaqembu bevele ingwalo okulombalisi omileyo egqoke ibhatshi elimhlophe.

Abafundi abafundela ukupheka abagqoke amayunifomu amhlophe lezingwane ababonakala besekhitshini lapho okulezimbiza khona okumele bepheke njalo lezitofu ezilayithiweyo

Abafundi abagqoke amawovolosi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka, abafundela ukuba ngabo makanika, abasekilasini okulemitshina esetshenziswa ukuquma insimbi lapha abalungisa khona.

Abafundi abagqoke amahovorosi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Abafundela ukuba ngabomakhanikha, abasekilasini lapho okule zimniningwane zokusebenzisa lezinsimbi abazilungisayo.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu alamayembe alompala oluhlaza okwesibhakabhaka abaphakamise amaphepha alemdwebu etshiyetshiyeneyo abame lababalisi babo abanye abalamabhatshi amhlophe.

Ikilasi yokufundela eyabantwana abancane elamatafula amade amathathu kanye lezitulo ezilembala etshiyeneyo elamashelufu aluhlaza alamaqoqo ezingwalo ezitshiyeneyo Kanye lamanye alama toys okudlalisa.

Abafundi abagqoke amabhatshi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka abafundela ukuba ngabomakanika, lapha abasegarajini abalungisa khona umdududu ofileyo, abanye ababambe izipanela.

Abafundi abathathu abesikolo abafundela okwezokupheka abagqoke amayunifomu okupheka amhlophe lamabhulugwe amnyama abame phambi kwetafula abasikelela amahanyanisi lama carrot.

Abafundi abagqoke amayunifomu alamayembe amhlophe lamabhulugwa alombala oluhlaza okwesibhakabhaka abahlezi phuzulu kwamabhentshi phambili kwabo okulababalisi kanye lemitshina yokufundisa.

Abantwana besikolo abakhanya bengabe boarding abaqoqa izikhwama zabo ebhuthini le bhasi abagqoke ama yunifomu alombala oluhlaza okwesibhakabhaka lamajesi ababhabhule ama satchel amnyama.

Iwofisi lababalisi elamatafula amabili ansundu alamaphepha phezulu kanye lamashelufu agcwele amaqoqo ezingwalo ezitshiyetshiyeneyo lenkomitsho elombala olithanga ehlezi phezu kwetafula.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu alamayembe amhlophe lamabhulugwe leziketi ezimnyama ababonakala beseholweni abanye abakhanya begidayo bekhanya bejabulile kakhulu.

Abafundi abesigaba sesibili abahlezi elibrary. Omunye ugqoke ijesi ebomvu eceleni kwakhe okulo gqoke okumnyama. Abase library egcwele lamashelufu alamaqoqo ezingwalo ezitshiyatshiyeneyo.

Abantwana besikolo abahlezi phansi phandle phezukotshani abagqoke amayunifomu alamayembe amhlophe lamajesi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka phambi kwabo okulababalisi abahlezi phezu kwezitulo abaqgoke amabhatshi.

Isikolo esilaclass amanengi ayakhiwe ngezitina ezibomvu alomzila opendwe ngokumhlophe alamafastela leminyango eminyama phakathi kwawo kuleground elotshani kanye lenhlaba

Iclass yabafundi abesigaba sesibili elamatafula lezitulo zokuhlalela kanye lamabench ele board eliluhlaza elisemdulini elimileyo elokubhalela ukuze abafundi bafunde izinto ezitshiyeneyo.

Abafundi abayenza okwezemidlalo abagqoke ama yunifomu alombala olithanga abase gilawundi, lapho abadlala khona okulabanye abahlezi phansi ababukeleyo lababalisi ababili omunye ubambe ikhanda.

Isikolo sabafundi besigaba sesibili, esiyakhiwe kuhle ngezitina ezibomvu njalo esipendiweyo ngomzila olithanga kanye lonsundu, esilamafastela leminyango alembala eluhlaza okwesibhakabhaka.

Ibhakane elikhomba indlela yokuya ezikolo zabantwana. Esokuqala esabantwana abancane abe ECD. Kulandelwa ngesabatwana besigaba sakuqala. Kucine ngabe sigaba sesibili. Ukuthi zitholakala ngaphi.

Umbalisi ogqoke isikipa esilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Obambe isengezamazwi, ekhuluma labantwana besikolo abagqoke ama-uniform, alamayembe amhlophe. Ebafundisa mayelana, lezinto ezitshiyeheyo.

Abantwana besikolo abesigaba sesibili abame ground abagqoke abalamauniform alamayembe amhlophe lamajesi alombala oluhlaza okwesibhakabhaka phambi kwabo kume umbalisi ogqoke isikipa esibomvu

Ikilasi yabafundi abesigaba sesibili ebonakala ilebhodi eluhlaza ebhalwe amabala kanye lamatafula lamabhentshi, phezu kwamatafula okubonakala kulamaphepha.

Ikilasi yabafundi abezinga lesibili okulebhodi emnyama ebhalwe ngetshoko emhlophe kukhanya isandla okubonakalisa ukuthi umbalisi uyabafundisa eziqheqhetsheni zabo.

Abafundi abezinga le sibili abadlala umdlalo we volibholi omunye oweqayo uphakamise isandla utshaya ibhola bagqoke amayunifomu aluhlaza okwesibhakabhaka

Umntwana wesikolo ugqoke iuniform eleyembe elombala oluhlaza okwesibhakabhaka lebhulugwe elinsundu ubambe ijesi ugqoke lamapatapata ume phambi kwekilasi eyakhiwe ngezitina ezibomvu elomnyango kanye lamafasiteli amnyama.

Abantwana besikolo abesigaba sesibili abahlezi phandle, phezu kotshani abayenze isigombolozi abagqoke amaYunifomu amhlophe okulombalisi ome phakathi kwabo obafundisayo mayelana ngezinto ezitshiyeneyo.

Abantwana besikolo abagqoke ama uniform alamayembe alombala oluhlaza okwesibhakabhaka, abahlezi ekilasini ngemva kwabo okulama shelufu alama qoqo ezingwalo. Phambi kwabo okulamatafula agcwele amaphepha.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu alamayembe amhlophe abahlezi ekilasini. Phambi kwabo okuletafula elamakhompuyuthazi amnyama ababona imfanekiso emdulwini besebenzisa iprojector.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu alamayembe amhlophe lejesi abahamba endleleni eyakhelweyo eceleni kwabo okulendllela enkulu ehamba izimota umgwaqo eceleni njalo esandleni senxele okulamaluba kanye lotshani lenkawu ehlezi phezu kwamaluba.

Abantwana besikolo abagqoke ama-uniform alamayembe amhlophe,. Ababutheneyo. Abaphiwa isaziso ngumbalisi, ophambi kwabo. Ebachasisela ngemfundiso, etshiyetshiyeneyo, ukuze babe lolwazi olunengi.

Isikolo sabafundi besigaba sesibili esiyakhiwe ngezitina ezibomvu njalo esilamakilasi amahle amade alomzila omhlophe esiceciswe kakuhle phandle ngezihlahla ezinde eziluhlaza.

Abafundi besigaba sesibili abagqoke amabhatshi amhlophe abakhanya befundela okweze science abaze ekilasini okuletafula ende emhlophe elemininingwane yokusebenzisa kanye lamabhokisi

Ilibrary esetshenziswa ngabafundi abezinga eliphezulu abe university elamatafula kanye lama laptop amnyama njalo elamashelufu alamaqoqo ezingwalo ezitshiyatshiyeneyo ezokubala.

Indlu yokubalela esetshenziswa ngabafundi ukucwaninga ulwazi. Elamatafula lezitulo zokuhlala nxa bebhala njalo elamashelufu agcwele lamaqoqo ezingwalo ezitshiyetshiyeneyo.

Abafundi abezinga eliphezulu ababonakala njengabeyunivesithi abasekilasini elebhodi eluhlaza, phambi kwabo okulababalisi abahlezi phansi abelungu. Apha kuletafula eyembathiswe ngelembu eliluhlaza okwesibhakabhaka.

Isikolo sezinga laphezulu esihlobiswe kakuhle phandle ngezihlahla eziluhlaza lamaluba aluhlaza alombala obomvu kanye lenhlaba phambili esilebhakane elibhalwe amabala aluhlaza okwesibhakabhaka.

Abafundi ababonakala bengabezinga eliphezulu abe yunivesithi abahlezi eholeni okulamatafula abomvu alezigumbu zokunatha amanzi ababonakala bebambe amaphepha ezandleni zabo.

Isakhiwo esimhlophe esibonakala kuyisikolo sabafundi abezinga eliphezulu esiceciswe kakuhle phandle ngezihlahla ezinde eziluhlaza lotshani kanye lamaluba alembala etshiyeneyo amanye abomvu.

Isikolo sabafundi abezinga eliphezulu abeYunivesithi esiceciswe kakuhle phandle ngezihlahla ezinde eziluhlaza lotshani kanye lamaluba alembala etshiyeneyo amanye abomvu.

Ikilasi yokufundela abezinga laphezulu eyokufundela ezesayensi ilamatafula amnyama alamasinki phezulu kanye lempompi ezimhlophe elamakhabothi njalo alombala onsundu lezitulo zensimbi zokudlalela.

Abafundi abesigaba esiphezulu ababonakala bengabe "University" abahlezi ekilasini lapho abafunda khona, okulamatafula alamabhuku phezulu okulombalisi phambili kwabo obafundisayo.

Indlu yokulala eyabafundi abezinga eliphezulu ababonakala bengabe University elemibheda emibili elamashiti amhlophe kanye lemiqamelo elembalabala leshelufu elombala olithanga.

Abafundi abezinga eliphezulu ababonakala njengabaseyunivesithi abahlezi etafuleni phambi kwabo okulama laptop. Abakhanya befunda ngokweze technology. Abagqoke izigqoko ezilemibala etshiyeneyo.

Isikolo sezinga laphezulu esiyakhwe saba yifulethi elimhlophe esiceciswe phandle ngotshani obuluhlaza kanye lamaluba alembala etshiyeneyo, abomvu, alithanga.

Indlu yokulala ,yabafundi abezinga eliphezulu .Ababonakala bengabe university ,elemibheda egadeneyo. Elama sheet abomvana kanye lama pillow alembala etshiyeneyo , lekhabothi yokufakela ezokugcoba.

Abafundi besigaba esiphezulu eseyunivesithi abafundela okwezesayensi ababonakala besekilasini lapho okulamambodlela okuyenza izivivinyo zabo kanye lama chemical.

Ilibrary esetshenziswa ngabafundi abezinga eziphezulu, ukucwaninga ulwazi kanye lokubala. Ilamashelufu amhlophe agcwele kanye lamaqoqo ezingwalo ezitshiyatshiyeneyo alembala engafananiyo.

i library esetshenziswa ngabafundi besigaba esiphezulu e university elamatafula kanye lezitulo zokuhlalela nxa bebala njalo becwabungula ulwazi olulama shelufu njalo alamaqoqo ezingwalo ezitshiyeneyo

Izambuzi zabafundi abezinga eliphezulu abeyunivesithi, eziyakhiwe zafakwa amathayili amhlophe emdulini laphansi. Njalo ezileminyango ebomvu ezigezwe kakuhle ezihlanzekileyo.

Abafundi abezinga eliphezulu abagqoke amabhatshi aluhlaza okwesibhakabhaka lama helmet abame phambi kwemitshina ababambe amaphepha eceleni okulomunye ogqoke okumnyama.

ILibrary esentshenziswa ngabafundi besigabe sesiphezulu Abe yunivesithi elezitulo zokudlalela njalo lamashelufu alamaqoqo ezingwali ezitshiyeneyo ezokubala lokucwaninga ulwazi